Latin awobi man ma oruko kor bongo ma rangi rangi ma kore oliro, makore oliro ma bulu tye ma iye yo ma tye ka nyero bedo wai iwacci ngat mo tye nyo gin mo tye ka timme ma tye cok ka ngete muyomo iye adada mungenyo lake ma nen matar.